Yili ŋɔ saɣammi di wurimmi di nyɛla yili piɛlli taabo nim n do yili ŋɔ sambanni ŋɔ roba nim biɛni woya biɛni ka bi vuli vulli di nyɛla zaɣ sabinli tihi bɛ yili ŋɔ nyaanga

Niraba ŋo ŋmɛrila lunsi ka paɣa so ʒɛya wora paɣa ŋo mali bansi o nuuni o niŋ nyingokorigu paɣa so gbubi foon ŋmaariba viidiyo do so yɛla bin ŋmaa ka do so gbubi luŋ doli

Niraba ŋo gnirimi bori salima bi so yɛla liiga piɛlli ka so yɛ liiga sabinli so gbubila soobuli papu nim biɛni maʒina biɛni so gbubila parantɛ so yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ vakaɣali

Bipuɣunbili ŋo bɛla jaara puuni ka dira hita kaap tam teebuli zuɣu maaka biɛni foon biɛni fulaawaasi biɛno ŋmana biɛni chɛriti yili zuɣu saa paɣa ŋo sola jinjɛm ʒiɛ

Bihi ŋo biɛla kuligi ni bi chɛŋla kom toobu bi yino pilila zipiligu ka di nyɛ zaɣ sabinli o sola chinchini gbambihi ŋo shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ boɣati ka di nyɛ kurigu boɣati gbambili shɛli biɛni ka di nyɛ buluu bihi ŋo so yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ dozim

Niraba ata n ʒɛya ni yimo pilila zipiligu ka yimo yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim kom bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo bi gbubila heed pai nimaayi n duɣuri kom tihi biɛni mori biɛni bi so yɛla liiga ʒiɛ

Kom n doya la ka ŋarima bɛ di puuni ŋarima ŋo shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi tihi bɛ ŋarima ŋo shee yiya biɛni loori nim chɛni palli zuɣu loori nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila

paɣ' n kuhiri yayɛri nɛma o kpabila bia do so ʒɛya ka wachi ka pɛri namida Mona o gbabi liga o nuuni ka tɛrita paɣ' so gba nyɛgi baaji ʒɛya ayichisi bɛni gota gbani ka be zaya tɛbuli bɛni dari bɛni

Sarati n niŋ loori titali n saɣam ka niraba ʒɛ palli ŋɔ zuɣu yuunda bi so yɛla liiga sabinli ni so ba moto chɛna o yɛla liiga zaɣ dozim so kuriya ka yɛ liiga sabinli do so pilila hɛlmɛnt zaɣ dozim loori ʒiɛ bɛ palli ŋɔ zuɣu

Silmiin paɣa n ʒɛya o kpala ninkpari sabila ka gbansabila bia bihi ʒɛ o sani bipuɣunsi ni nachimbila nachimbili ŋɔ bi piri namda ka zaŋ o nuhi ga taba bi sabi pa dikpuna ŋɔ zuɣu silmiingi ŋɔ malila zabiri pam

Paɣa so n ʒi yili sambanni duɣura o yɛla chinchin niɛma ka bob bobga o gbubila chɛriga parantɛ pa teebuli ŋo zuɣu suu gba pa teebuli ŋo zuɣu duɣu tam buɣum zuɣu kurifooti biɛni sala bɛni ŋmana bɛ teebuli ŋo loŋni

Ɛskavɛta ŋo gbirila boɣali di nyɛla zaɣ dozim do so bɛ di gbuni ka yɛ liiga piɛlli do so gba tam zoli zuɣu ka yɛ liiga ʒiɛ tihi biɛni kom biɛni papu nim biɛni niraba ʒi lɛm gbunni bi so yɛla liiga piɛlli ko gaɣa biɛni

daa ni m-bɔŋɔ paɣ' so beni ka gbubi o bia o sola chinchini kodunima pa teebuli zuɣu naanzua gba beni paɣ' so beni ka bɔɣati za o tooni takalɛm beni di nyɛla zaɣ' sabila ya beni

Bipuɣunsi ayi n bɛ shitoɣu puuni bi yino yɛla liiga sabinli ka bob bob sabinli ka yino gba bob bob sabinli ka so chinchini binwola binwola balibu balibu bɛ shitoɣu ŋo puuni kpalaŋsi biɛni binwola ŋo shɛŋa n nyɛ Alaafee wotamilo biɛni leemu nim biɛni applɛ nim biɛni kodu nim biɛni

Doo ŋɔ pili la zupiligu ka kpa ninkpara ka yiɛ liiga chinchini ka so chinchini jinjam o gbubi baaji zɛɛ ka so jinjam waɣinli ka piri namda zɛɛ o gbubi kootu zaɣi dozim o nuuni koliba nima bɛ o yɛanga.

Niraba ŋo gbirimi bori salima bi nyɛla bi ninvuɣu bobgu bia bɛ bi ni ka yɛ liiga piɛlli do so yɛ liiga buluu do so gbubi soobuli gbambihi biɛni heedpan nim biɛni pingaas nim biɛni kom biɛni gbambihi biɛni

bia n doya ka daari looro loori maa nyɛla zaɣ' ʒee tɔi loori n-nyɛli tɔi ziligi gba beni tɔi ninsalanima gba beni amɔnkaa gba beni bia maa zabiri nyɛla zaɣ' sabinli

Paɣaba ŋo yila puuni kuna bi niraba ata kpabila bihi bi niraba ayi yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka gbubi anbirɛla o ʒila kpalaŋa ka paɣa so ʒi boɣati ka yɛ liiga ʒiɛ paɣa so gba zaŋla chinchin ʒiɛ kpabi o bia mori bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo tia gba biɛni

Do so n ʒiya ka bi chɛri o zuɣu ŋun chɛri ŋo pilila zipiligu ka kpa ninkpara o gbubila mashin maa di nyɛla zaɣ sabinli o gala wooch Anfooni yili zuɣusaa woya nim biɛni doo ŋo pirila namda muna